issi yelaga na'ay wottaa wooxxidi de'iyaagaa be'ayda days. ha na'ay qantta hophera giixxidi caammaa tohuwaan wottidi puddenne duge wooxxidi de'ees.

Issi luxissiyage bootta maayuwa ba huuphiyan maayidi luxettaa maxaafata oyqqidi naatukko bixe geliiddi de"iyagee beettes. I qassi keehippe adussanne xeellanawukka...

Xeella! hage xomppiya xomppiyaa I aybba lo"i be'a I waazhzhi oottidi xomppiyoode tanakka ufayssees, keehippe lo''ees. I xuma shaaridi poo'uwa beesses, loyttidi lo''ees.

Tana ayba lo"ii wodee ehiyobayi ubbabaykka be"anawu injjetes. Hagee doozeree ogiya giigissiyage keehippe daro malaalees.

Bombbay tana ayba lo'ii asaayo haattaa ubbay uyana mala immiyo gishaatawu keehippe ta dosays. Bombbaykka loyttidi tana lo'eesinne mee'etiyode ayba lo'ii ayba injjetti?

Xoosso hagee hiittay ayba lo"ii ayba giigisidoonaa! Oyddu baggaara de'iyaagee ichchanawu maachchayees. Tana a be'iyoode anan kunddanee xiskka xiskka gees ichcha ichcha gees. Ayiba lo"ii hagee wooppu oottiyaagee.

Wolaytta wogaa maayuwaa beayda deaysi. ha maayuwani dumma dumma karetta malay zo'o malaynne qassika dungguzza malay deiyaga beayda deaysi.

Issi wogga mittaa ayfiya be"aydda de"ayis ha mittaa ayfeekka diccidi woggaa gididaagaanne ba huuphiyankka tookkidi oyqqidaagaa afkkaadduwa giyogaa be"aydda de"ays.

Issi bitanee asaa ubbaa ussi kutti shiishshidi ogiya ootissiiddi de"iyage beettes. Ha ogiya oottiya asaykka deretettaayyo qoppidinne giigissidi oottiya asaa be"aydda de"ayis.

Xoosso! Toophiya banddraa be'iyo wode aybba lo''i! aybba injjetii qassikka hagee heezzu malati nu aawatu suutta qonccissiyaageeta gidiyo gishshaw eta be'iyoode tana keehi lo'ees.

Issi dere asay eqqidaagee beettees. Ha asay eqqidaageekka ba kushiyaan kaltta, baacca, tooranne dumma dummaba oyqqidaagee beettide de'ees.

Ayba lo"ii xeellanaayyo ayba lo"ii, so giddoy ayba lo"ii xoossoo ayba lo"eesi gaadii? Hagaa mala keettan daanawu tana keehippe lo"eesi gooppa, ufayssay siyettiis.

Wolaytta gasubba heeran de'iyaa asay keehippe daro lo''onne cincca asa gidi wottidi issi bolla shiiqi daageti bantta taarikiyaba oodiide de'iyaageeti beettoosona. eta lo''iyaageeta be'aydda de'ays.

Issi qabaaliya liqamambare eqqidi asa sinttan odiiddi de'iyagee beetees. I asaa dooruwaba tamaarissiidi luxissidi de'ees.

Naa"atto xeekkaa wolayttatto luxxettaa maxaafay tana keehippe lo"ees. Wolayttattuwaa tamaarissiyaagaa giishshawu keehippe dosayssinne keehippe loyttidi tana lo"ees.

Xoossoo wolaytta wogaa maayuwa be"a dungguzzaara shiiqidi qa ayba lo"ii hagee lo"oyi lo"eesi gooppa maayada tana alleeqisses alleeqa alleeqa ges keehippe loyttiina lo"es.

Hotelee tana loyttidi lo"ees. Asay ba koyyo kattaa geelidi maanawu danddayiyoo giishshawu.

Xoossoo, hagee uttiyo oydee ayba lo'ii giigidaagaa. ayba qalamee lo'iyagan tiyettidaagaa ayba lo'ii! Tana xeelliyode utta utta gees. Keehippe injjettees be'anaayyo loyttidi lo'ees.

Tana ayba iitii! Hageeti geetachoo Eredaa getettiyaa tigiriyaa dalgga manttiyaa kalettiyaageti iittesi gooppa. Oodi daro wode cabbuwaanne qassi daro wode hirggaa asaa giddon aysoosona.

Boditte tana ayibba lo'i, Boditte heeran de'iyaa asaykka lo'es, Boditte kaattaykka ayibba lo'es gaadi ubabara diyaa ta be'yodde loyttidi ufaysses.

Xoosso aawa issoy booraa goyyiyagaa be'a. Ayba lo'iishin tana azzanttees. I daafuriyo daafuray, booraa yaa haa zaariiddi daro wodiya daafurees. Wolqqaa miyo gishshawu keehippe azzanttees.

Xooso hagee na'ay tana ayba iitii I odayssi giidi odiyoobaa be'a erissuwa odigadishin i odiyode tana iittees goppa tana lo'enna keehiippe ta ixxays.

Hagee gitaaree ayba lo"ii! be'a i diixxiyoode siya ane! loyttidi lo"ees diixxees gooppa yeettaa yeexxees gaana dandayettees. Xoossoo ayba upayssay tawu siyyettees. tana a siiyiyoode upayssay tawu siyettees.

tii tana bajajee ayba itii! iitees tana gooppa! ha ayba iitii a giddon tana uttanagee iita itees tumaa odiko taani dosikke a gidoon uttanaaga keehippe ixxayis.

Timirtte keettaa deretettawu gattiyobay tana keehiippe loyttidi lo'ees.

Issi keetta be'aydda days, ikka qassi bonggotiddi keexxetidaaganne iray woxxidi guyye baggara wodhdhiyooge beettide de'ees. ha keettay be'anayyo keehippe daro lo''idi diyaageekkabbeettees.

Issi wolqqaama oydee sinttan uttidaagee beettes. Ha oydeekkaa boottaban malaatan tiyettidaagaanne kabboyanawu keehippe loyttidi injjetiyagaa.

Issi so asay kare kiyidi eqqidaagee beettees, hagekka na'ay ba kushiyan konttiya oyqqidi eqqidi de'iyagekka beetidi dees.

Ittiyaa tana ayba lo'ay aybaa qarettay Ittiyee ta gompessa tasa tana ayba lo'ay nee, ne tana ayba qarettay Ittiyaa kehippe loyttada loyttada lo'awusu.

Ha'i ta be'aydda de'iyoogee wolaytta baahilaawe adaraashshaa. Hagaa giddon cora lo"iyaabetinne wolaytta taarikyaa qonccisiyaabati de'iyaagaa be'ayda de'ays. Ha ta be'aydda de'iyoogeekka keehippe loyttidi lo"iyaabata.

Xoosso tana hagee irxxissiyaa miishshay ayba lo"ii! be'a asay a gidon yeggiyoode mule moozhzhu oottidi irxxisidooge ne uyiyoo wodekka lo"ees. Xoossoo i ayba lo"ii i merettido meray ayba lo"ii! giigiis gooppa.

Wolayitta gutaray keehippe lo"ees. Shemppanawu darotoo asay baaga ayyaanaa irxxissanaayyo keehippe injetiya soho gididi wolaytta giddon erettees.

Toophiyaa toho kuwassee tana keehippe lo"essinne iittessi. Daro wode eti oottiyoobay injjetena qassi daro wode murutay baynna gishshaw ta keehippe ixxays. Tana eti aybba iitiyoona!

Xeella bitanee madirekkiyan eqqidi sabakkiyaagee aybba lo''i! Odiyaa aybba lo''eessi gadi! Xoossa qaalaa odiyaagee be'a, solddidi lo''idi sabakkee tana keehippe ufayssees . A be'iyoode tana keehippe loyttidi lo''ees.

wolaytta soodo yunburshshiya malaatay sinttan beetees, wolaytta yunburshee zeeruwa xaaxetagan wolayta soodo yunburshiya giya xuufee dees.

Hagee qa waani bonghioti uttidi shemppo giyogee shemppidi kichchichiyoga gidenne hagee ubba darssees utohuwappe qaaxxenna uttidi waani qassi ayba iitti tana ikka ubba asay shemppiyosa gidiyo gishshatawu eesuwaara qaaxiyakko lo'ees.

Issi na'iya ba kushshiyan ushshaa oykkada asa ubbaa uyitte gaada bessayda diyaara de'awusu, ha na'iya bessiyode be'iya asaykka de'ees,

Tana ha mororiyaa be'iyoode ayba iitii! be'a a guye baggaara issi asaa wottada yaanne wooxxawus iitawus gooppa. Tana keehippe motoriyaa be'iyoode yashshees. Ayssi daro wode danuwaa gattiyoo giishshawu tana a be'iyoo deyashshees.

Issi wogga addussa dooza be'aydda deays. Hagekka moqotta getettees. daashshaa daayidi, kaciya kessidi mulesaara kanggagidi de'iyaagee beettiidde de'ees.

pa laa ayba lo'ii asay qoppiyoogaadan qoppiyaga be'ay? kare asati medhidoogee ayba lo'eesi gaadi be'a i ootiyoba asaappe daruwa qoppees, kushiya haataa ehees, ayba lo'ii hagaa mala eray lo'ees gooppa.

Issi yelaga na'ay ba kushshiyaan itaariyaa oyqqidi diixxide de'iyaage beettes. I diixxiyoode cora naati aanara eqqidi aanara issipe Xoossaa Bonchchoosona.

Xoosso hagaa sulssuwa xeela ane ayabaa gididi kaa'iide oysaara shiqidi cimmiqqiiqqidaagee tana ekkada baara baara gees. Sassoy tawu doonaani kuummees a be'iyo saatiyan tana a be'iyodee lo'oy woranaanees.

Oroomiyaa dalgga manttiyaa bessiyaa malaataa be'ayidda adayis ha banddiraa malaatayi qassi gidduwan wogga mittay de'iyaageekka beettees. Ha mittayikka qassi shoollaa mitta giidi erettees.

issi bitanee ba huuphiyan sharbiya xaaxidi diyagee misiliime milatees, i mazgiididya goynanawu biidid diyagee beetees, i goynanawu biyiode aara cora asay biidi de'ees.

Saamunay tana loyttidi lo'ees, keehippe dosays. Aagee shittay aybba sawii? tonggu gees qasikka puulaa naaganayokka loyttidi maadees.

Issi pooqee keexettidaagee beettees. Ha pooqiyan dumma dumma darajjay de'ees. A bolla kiyaydda de'iya issi na'iyakka beettawusu. Na'iyakka biiroy de'iyagaa gelanawu bawusu.

Issi kaame wolayttappe Bodditte biide de'iyaaga be'aydda days. Ha kaame ba giddon cora asa oyqqidaaga. I qassi dirbban hemettide de'ees, dirbban ba gakkanassa eesuwan biide de'ees.

Issi na'iyaa na'iyo uttidata huuphiyaa iiga giigissaydda de'iyaara beettawus. A I huuphiyaa daddada loyttaydanne giigissayda de'iyooge beettes. injjeyada giigissaydda de'iyaage beettawus. keehippe daro loyttaydda dawus.

Issi na"ayi yettaa yexxiyode issi na"ayi qassi a matan eqqidi punaa miishshaa oyqqidi punniiddi de"iyagee beettes. Ha punniiddi de"iya na"ayikka keehippe adussanne qassi lo"iya malkkiyara de"iya na"a.

issi wolqqaama dozzeree ogiyaa keessidi de'iyaagee beettees. ha doozzeree ogiyaa keessidi de'iyoode cora asay qassi issippe matan de'iyaagee beettiidi de'ees.

Qayye ashoy kaqettidi luukandda keettan bayzettiiddi de'iyagee beettes. Ha ashuwappe asay qanxxi qanxxi ekkidi ubbaykka miiddi de'iyagee beettiiddi de'ees.

Issi qeeri na"ay na"antto dettaa Wolayttatto maxaafa ba kushshiyaan oyqqidi oottide de'ees. Ha na'ay oottitoode cora asay anara matan eqqidaagee beettes.

Issi bitanee peeruwaa shooddidi issi keettaa keexxana giyaagayoo bayzziidinne zaal"idi beettees. Ha btanee dumma dummabaakka zal"iyoogan erettiis.

Apikaadduwaa issoy eqqidaagaa adussaa be"aydda days. Ha apikaaddoy cililo malaataa cora ayfiyaa tookkidi ba giddon cora hara suuppa apikaadotakka oyqqi uttis.

Issi bombbaa oottiyagee hiillanchchay bombbaa giigisaiiddi de'iyagee beettees. Ha bombbaakka duuqqanaayyo yiida deretetta asay a matan eqqidaageekka coray beettiiddi de'es. Ha beettiiddi de'iyagaakka be'ayis.

Bootta naxalaa mayidi uttida asata cora qaalaa siyiyageeta be'ayidda dayis. eti bootta mayuwa mayidi sabaakke eta sinttan eqqidi xoossaa gaalaa odiiddi de'iyagee beettes.

issi cora yelaga attuma naati banta huuphiyani kushiyani kushe miishata oyqqidi issisaappe haahosaa biidi beetoosona. ha naati awu biyoona eretenaba gidikkokka biidi beetoosona.

Cora asay konttiyaa kalttaa oyqqidi konttiyaa oyqqida asay qassi badalaa bul"idi diyaageti beettees. Ha badalaa bul"iyaageti baladala ushshidi badaalay orddana mala maaddiyo giishshataassa.

Issi tamaare na'ay dabitara oyqqidi timirtte soo biidi diyaagaa be'ayida days. Ha tamaa na'ay luxetta keetta dawuttara kushshiyan oyqqidi cora naati annara issippe biide doosona.

Issi na'iyaa ba gediyaan issi shebecciyaa wottada bayda diyaa qeeri na'iyoo be'aydda days. A de'iyoosaykka keehi gaxarettida sooho gidiyoogekka beettees.

issi coraa asati issisappe denddidi maccasati giya biide diyaage beettoosona. eti biide de'iyoosay haahosaa, haahoosa bantta tohuwan biide doosona.

Dugeera dalgga manttiya banddiray beetiidi de'ees. Ikka gidduwan bootanne karetta malaatay de'iyogaanne qassi dugeera dalga manttiya asaassi de'iya siiquwa qonccissiyaga.

Issi na'ay ba kushshiyan puulayiyabaa oykkidi issi keettaa baaga puulayiyaa mishshaan puulayiidi de'iyaagee beettees. Ha na'ay bootta karetta ba dumma dummabani puulayiidi de'ees.